Duu puuni n bɔŋɔ ka duu maa puuni shɛŋa piɛla ka sillmiin kafuni yiliya ka bolfu nim yiliya ka baanjiri damgibu shee biɛni ka koba gbaa ʒɛya

salo n bɔŋɔ salo maa galisiya bi mii ʒila tia gbuni ka bihi ʒi kuɣu zuɣu ka bihi maa shab ʒɛ zuɣusaa ka so ʒiya ha ka nyaɣa bia ka yɛ liiga ʒiɛ ka awuraaba paɣa ʒi kuɣu zuɣu ka paɣa so ʒɛ o tooni ka zaŋ bia ʒili o naba zuɣu ka awuraaba paɣa maa gbubi o nuu

Kuligi ni n boŋo ka ŋarima bɛ kuligi maa puuni di nyɛla ŋarima bibaayi ka niraba ayi bɛ yini maa puuni ka piɛɣu taɣaya dinbala maa puuni niraba ata n biɛni ka so yɛliiga ʒiɛ ka kom maa kpaŋ ka tihi baɣa baɣa di kpaŋ maa kom maa mii nyɛla vakaɣali

Niraba n ʒɛya ŋo paɣaba ni dabba bɛ bi puuni ka ŋun ƶɛ ti tooni ŋo na o zaŋla bin nuɣso kaai vuli o maŋa ka so ʒɛ n baɣa o ka yɛ chinchin liiga ka so ʒɛ o nyaangi ha doo n nyɛo ka o gba yɛ chunchin niɛma ka gbubi yɛduɣurigu ka yɛduɣurigu maa zuɣusaa maa nyɛ nuɣso ka gbunni maa nyɛ zaɣ sabinli

Salo n zaya ŋɔ ka salo maa nyɛ paɣaba ni dabba ka sheba ye niɛn'piɛla ka sheba ye niɛn'ʒehi ka sheba ye niɛn'sabila n gbibi takara piɛlli ka di yelima ka sabbu be dipuuni ka ziliji za bɛ nuzaa ni bɛ nudirigu zaa.